Njarri gorre njur neka dii wakh, kenen kii mung ci boutique bii mungy sol mbuba bu honhu, kenen kii mung cii biti mungy sol mbuba bu bleu, ku neka cii boutique bii mungeh njow pur ask len halis cii wehrre bii.

bugi janga la bogi jangeh Kai la pur skool magi Lai janga ekol maths book la book bi mungi nyool am ay cola yu bulo ak xonxu

Lii mom chaine mor neka cii kawam, weungh mor neka cii kawam, teh weungh bii mungy aandak chaine, teh cii gaii sehn ganaw fence leh bu hawah pareh, ameh palanterre.

Taakh si kaw talibi amna ku takhaw si autor yi mungi sul yereh bu weex yereh bu nyul ak yereh bu khawa buluh ak mbakhana bu buluh ta autor mung sen ganaw van la autor yangfy daw.

Tele bu nyull munge neka si kaw stand tele bi weru si kaw maraj bu wekh

Garabi ay koni len teh si kaw koni ay pecha nyun fa naw l fi garab yu bori nyo neka fofu asaman bang si kawam mu hawa bulo.

Gegai ki mu sul yerai bu blue dala bu nuu sepse yi nuu kawaran bi mu yei nuu mu nei tahawei si kaw teli si ganawan carbou mon fa ak tely

Xaale bi goor bi aeiki ki si ball bi pul bu bukako nei re xalay nu goor ri nu nei tahawei xaley bu goor bi mu nei sul tebey bu weex ak yeeri bu blue mu nei play

Gigain mungy sol piss bu honhu, piss bu rehd, mungy tiyeh kalpeh, mu am lu, mu takhaw cii bohri palanterre bii, mungy takhaw cii kaw kaaroh, mungy japah roh yobu.

Aye jaruh la lu neka si birr jaruh bi dange ku geneh li jaruh la ta mungi nekah si kaw malan bu wekh

Keur yi mungi nekah si kaw yun si buri yun bi etanse yi ak yenen keur yi mungi ame corget ak werr

dala be mungi am coloor bu werta, mungi am qess ci dala bu neka ci ganaw dala bi mungi neka si kaw lu weex

Gigain bi Mungi sol jangeh kai yerembi Mungi but bag sey ganaw bi mungi sol mbuba bu blue ak bu weih mungi neka sey ganaw class bi haleh yi nyungei doh duga sey ecole bi.

Nyung ku sulal bopi gaynde ta mungi am aye nyakh si bori batam bi aye nit nyung si ganaw nyunge sul mboba yu khawah blue sen ganaw mung si bori fence bu weex

Nyarri keur nyung fa, ci keur bi nyung ku paintur, paintur bu yellow, lampa yi nyung ku taal. Ak cocoa mung ci birr keur bi, mungi tahaw ci bori maraj bi nga am bunta bu bulo.

ra gori, nyungi tagaw si kaw fil b,kenaki mungii sol mbubaa bu green ak khonkhu, kenenki mungii sol bu wehk.

Neeg bi mogi ameh ay palanterr neeg bi nung ko painturr painturr bu weex neeg bi mogi am eskale si suuf tiyeh kai bi nuul la mogi ameh laal bu weex ak nuul.